Nu wolaytta deree asaassi keehippe giigganne hira yettaa kessiya Diddi Gaagi de'ees. Diddi Gaagga yettaa siyida asa ubbay dulliyanne ziizziyaa qaattidi hemettees. A yettay ubba wode siyiyo wode nuna ubba guuggiyan mal'ees.

Ha'i wode ayssuwaba tana keehippe garamessiayssinn mallalessi ayssi giyaaba keena giyaaba gidiko issiiba oottanaw dichchanaw qassi yaanne haanne simeretanaw baqa elle yaanne haanne eessuwan gatanassikke keehippe eessotessinne qassi ellelessiees. hega gishshaw ha'i keehippe tana garamisses ha'i wode

Xoosso boorawu ashoy diyaagee ayba mal'ii! modhdhiis gooppa xoossoo tumaaleesaa bawukkaa ubba! yatiyoo gishawu ha booraa ashuwaappe guttara ma ekkiyaakko ta ayimiroy aayyoo coo upaytti aggana, tanklka qassi modhdha agana, ha borra i waatidi a goday ayoo ayba xiikkidee! ayba maaddiyaa mehee yaatiyoo gishawu ta ha boorraa ashuwaa miyaakko tawu bollay modhana.

Tuuyk ta hegaa oottanawu amotike. tana aybe hegaa mabiratiyaa taman xuugissiyabay hegeetawu na'aawu woppu giyabay iitees. yaatiyo gishshawu hegaa ta shammanawukka koyike hega tawu aybi atti. ayabakka koyike ta heegaa. heegappe haraba oottada ne dicciyoge keehees gidene tana hegee aybane maadenna hii a co xaysso.

Asay galla galla lo"obaa murutissidi wodiya qanttanawu giigissidi ba oosuwa oottiiddi woykko xawula keettaa haashissanawu ubba qara mashshata shiishshi wottidosona.

Bayzzonne shammo oosota ubbabata nuuni he sohuwappe demmetees. Hegan de'iyaabata ubbabbakka ne xeeliyo wode xeelanawukka be'anawukka puulattidi lo''oosona. Yaatiyo gishshaw co hegaa mala keetta dooyyagiyaako tana ubba lo''ishsha. Ta xoosso haga diccada aggikke ha'i miishshay ubba xayyiyaba gidikokka haga ta dooya day aggikke.

Tiyay awude hanidakko, awan poletidaakko, woyssan hanidakko, awappe doommidi awan hanidaakko, hanibeenaaba hanannawu sinttawukka de'iyaaba gidin asa naatuyyo taarikke gidi uttida oorattabay dees giyooga, hegakka aybbe giyaaba gidikko...

Hagee asay galla galla ba koshshaa kunttanawu, maayanawu, gixxanawu, maanawu, uyanawu, tamarissanawu, keettaa keexxanawu ubba wode pudenne dugenne simmidi yaappenne haappenne bawu bessiyabaa biraa gidin dichchiyoba gidin ubbaakka ekkidi geliyoba gidees.

nu soo aaway zine markkato giyappe wogga ordde barccuma shammidi ekki yidooge uttanaw ayba macha'etti hagaa ubba wode nu appe shammidi harakka soon keetta kuntti wottana xeellanawukka keehippe daro lo''ees.

Wolaytta dichcha kuwasiya kaalettiya waanna gadaaway Wolaytta dichchay ha laytti wanccaa meennan aggenna giidi daro halchchuwanne hoolliya naagiiddi de'iyogee beettiyaba. Hagan etikka minnidi oottiiddi de'oosona.

Shinkkan wogga wolay de'iyaaga giddon asay maccay attumay bayray kaaloy issoynne attenan shiiqidi hegan banttaa metuwa tobbide de'oosona. hega eta paccaba, palahaba ubbay taran taran denddida haasayoosona. hegeti shiiqidooge wontta gallassappe ussuppun...

Laa xoosso hagee pooqee ayba lo'ii! Ayba asi A keexxidee, ubba ayyo phoole diyagee lo'iyo lo'oy dumma keettaa hanotay, tankka coo haggaadan ha keettaa malaa keexxiyakko, hagaa keexxida anaaxiya xoosso awuppe demmooshsha? Taagaakka ta keexissana gin hagee tana keettay wodenawukka keehippe lo'ees. Yaatiyo gishshawu haga mala keettaa keexxana.

Doogissossi oosso giyoobay aybbe giyaaba giiko I ubba ha mattoyiya woykko caammiyaa hageeta qanxxi qanxxi ekana xaykko ayyo aymiroykka oottenna yaatiyoo gishshayo I ubba wode he keettaa woxxees. ayyo baqqa soy zin''iyoosay shemppiyoosay ubba wodekka he caamiyaa keetta hegappe I ubba wode gela xaykko awu sinttaykka like oottena.

Hage issi urassi gile immettida gishshetidaaba aawussi gishetidabaa gidishin immetidaban asay ba hargiya baagaa hooliyaa gakkanawu lo"o sohuwa gakkanawu minnidinne yaanne hanne biinqiridi lo"o dichcha diccidi laammettanawu koyiyyoba.

He keettan ubba iitappe mal"iyaage beettes. Asay ubba wode he sohuwan geliyoode eqqiyoosay, uttiyoosay kummi uttees. Ubba asay he sohuwan messinne uyyees ufayttees ubba qumaykka dumma hanotan mal"ees he soon.

Xoosso hegee ayiba mal'ii! Laa a miyode ubba tayyoo ayimiroy ayiba ufayitti! Laa ta hegaa awuppe demmana danddayiyanaashsha! Yaatiyo gishshawu ta ubba nu awan awan koyyiyakko ta a maane! A miyakko tawu ayimiroy ayiba ufayttaneeshsha! Awuppe demmooshsha hagaa miyakko ta ayimiroy coo ufayittana he sohuwan booshsha?

nuuga heeran dumma dumma be'anawunne bessanaw giigiyaa miishshati de'oosona. ha miishshata asay baayyo wonttonawukka minjja gidiyo gishshaw loyttidinne saaphoyyidi oyqqees, eti wontto nuuppekka nu mereta naatussi go''ana danddayoosona.

Issi uri ubba gallassi ba yaanne haane simmeretti ba mereta koshshaa kunttanawu oottiyo allale, ha allaleekka ayssi giyaaba keena gidikko wontto ayyo a naatussikka, a heerassika, a biittassi laamme ooso gidiyo gishshawu, ha allaale keehi koshshiyaaba.